Katapila n bɛ salin boɣali ni katapila nim maa nyɛla dibaayi ka di toogi tankpaɣu n zaŋdi niŋdi bini puuni

Paɣa mini o bihi ayi ka yino du n ʒi bini zuɣu ka paɣa maa ka o bui o bibila

Paɣaba n bɛ daani n ʒi bi daguya gbuni ŋun ʒi n mirimana ŋo yɛla liiga ʒiɛ ka o tooni ha ka so gba yɛ liiga ʒiɛ ka gba ʒi n zaŋ o nuu tim tahapoŋ puuni o bini kohara

Bihi ni bi ba n bɛ teebuli gbuni ni bi di bindirigu ka laa shɛli din ʒɛya maa ka bindira bɛ di puuni ka bihi maa ka bi ŋmaai bindirigu n zaŋdi lɛri bi ba bia maa bi bob bobga o mii ni yɛ liiga shɛli maa nyɛla zaɣ fubili ka doo maa mii kpa ninkpara ka yaagi o noli ni o vali bindirigu

Baanjira duu puuni duu maa puuni baanjira kuraaba din ʒiini la m-beni ka kabooti ɡba ka di ɡba ka di beni ka laati nyo zuɣusaa duu maa puuni di peentila zaɣ' piɛlli

Kuli titali n boŋo kuli titali ka ŋarima pa kom zuɣu kuliga maa kuli gburinsi ka tihi sansaya

Gamo palli zuɣu pala dibayi ka loori nim shɛli niŋ gamo n lu do pala dibayi maa sunsuuni pala maa puuni din nyɛ nudirigu polo ŋɔ atakulɛta tamla palli maa zuɣu ka pili taapooli ka nuzaa ŋɔ mii polo ka kaa bihi zaɣ piɛla n nyɛli ka di gba tam palli maa zuɣu